Bondirii la be a enfuoni ŋaŋ, mui ane bԑŋ ane nԑne ane vaare ane gyԑnlee ane gyԑlee a bondirii laa eԑԑ pelaa.

Neŋgyamaa la a enfuoni ŋa poɔ. Bibiiri ane pɔgeba ane dɔda ka biiri bayi asu kpare pelaa ka dɔbɔ, ka noba bayi a zɔŋ popo a vɔgele sapigi, ka…

Vūū la di, ka zoore uuro, ka lɔɛ di, ka yie di, ka a lɔɛ mine zoro sokoɔraa zu, ka neŋgyamaa a are, ka dankyime araa sokoɔraa noɔreŋ, a mine e zeere.

Noba bayopõi la be a enfuoni ŋaŋ. Noba bayi arɛɛ la ka nemboŋyeni vuuni, ka nembata a zeŋ, nemboŋyeni a gbi dumo. Ka dɛre a biŋ ka yiri a are. A yiri, ayiri e la doɔ. Ka a kyɛnsere e zeere.

Noba bayi la. Ba su la kparoo o kuree ne o kparoo naŋ sɛ mare taa. Ba vɔgle la sapig. A kaŋ sobɔ dɔɔɛ teŋɛ ka kaŋ are dendeŋ a a eŋ nimi nimikyaan a de bone le o kɔkɔre.

Noba bata la be a enfuoni ŋa. Ba tu la kpare wo ba tu la kpare ba su la kpare wogiri, ka kaŋe soba yԑre bone bonsͻgelaa o kͻkͻreŋ, a eŋ nimikyaane a vͻgele sapigi-peԑle. Ka ba te kuruu a are neŋ. Ka kaŋ soba tuŋ nͻͻte sͻgelͻ.

Noba pie neyeni la be a enfuoni ŋa. Ka noba bayopõi a su kpare peɛle ka bondoɔ a tõɔ a kparoo poɔ, ka a kaŋ kparoo puori ka bonazeɛ bebe ka ba t… ka kaŋ toŋ nɔɔtesɔgelɔ, ka kaŋ toŋ nɔɔte zeere, ka kaŋ soba a zeŋ o gbɛre ka bayi a zeŋ dakogi zu ka kaŋ are dɛle daa naŋ ba.